Paɣaba n wori waa bi nyɛla ban dihi nachiinsi n zaŋ binyɛra n piri bi naba ni ni bi baɣari ni ka yɛ shɛŋa bi nyingoli ni ka zaŋ shɛŋa n vuli bi zuɣuri bi yɛla kɛntɛ chinchina ka niraba ʒɛnʒɛ kpaŋ ha ka yuundiba

Kuli boŋ n doya kom bɛ kuli boŋ maa ni tihi gba nyɛla din sa kuli boŋ maa kpaŋa ka ŋarima panpa kuli boŋ maa zuɣu kuli boŋ maa kpansi